Issi maca Dara be na idimada yada oyde bolla utadawus ha macasey sinthara qaseka gashe nayti akimiza akime dara utadus .

Gamo dunguzza maydaytinne qassikka Tophia gidda xuffe mayiddayssi hini bagarra eqqin harrati kumethati mule gamodunguzza mayidi issoy issara idimetishe de'ttees.

Issi lo'iza woykko Botta medhon qabbayetida woykko tiyetida keththa gidora daro atuma asatine macca asati ha simidi yishe de'etes ha asata gidon issi maccasiyaka botta mayo mayadus.

Haysan qase gaxare asati shiiqidi issi bessan shaaratidi dhumidi elida bessan pooxa mayidaytine apala mayidayti shiiqidi be kallo essidi uttida.

Hayssani qassikka ee hedzdzu asti ba huuphe bollakka woththidayssi gaamo dunguuza. Qassekka izeti mayidayskka gaamo dunguuza geetetida hedzdzu asati uttidinne ba sinththen ushsha negere woththidi de7oosona.

hayssan qasseka picati ekkida bessan woykko maatatidikka ekkida bessan daro asati shiiqidi uttin ha uttida asata sinthen kalloy kalloy eqqidi dizayssa bessees

Miththa garsen qasse issi macasi daara gasha nayta kattabizaara woykko gasha nayta narpe caddizaara yaada xaraphe bolla xaafashe dawus.

issi gita woykko aaho keeththa giddon booththa apala apala mayzida xaraphey asata giddon des asati kumeth hayssa soza kumiza asi mule issiso shiiqidi uttidi de7oosonna

qasseka hayssan gaamma dunguza may7da asati ba sinthan sinthan ushsha woththidinne qasse hani baggan diza addeza sinthan ciishay dishin utti di deettis

Hayssan qasseka keehi dalga keeththa giddon qodan keehi dariza asati shiiqidinne dhume ekkida bessan keehippe daro asati shiiqidi dizayssa beyoos.

hayssani qasseka ee issi keeththey dalga keeththe daara keexxettada dawus ha keeththeys gedey biidi wula gakkanaasshin qasseka issi ee ginben keexe ogetti ogey de'es

hayssan qasseka daro caala caala asati shiiqidinne dungusa qoofe woththidaytinne qasse gita gita booththa laxana woykko afila mayda bulukko mayda asati shiiqidinne uttidayssanne

Issi keeththe woyshshan keexxettida keeththe garseni hayssa gamma dunguzazi dadettidi dadettidis hisgidi micetidi dizayssanne qoofetikka qasseka dadettidi ke'idi micetidi deettes

hayssan qasseka keehippe qoo dandariza asati keshey kishetidasora shiiqidi eqqidinne ha simmidi eqqidi be ishe dizay issakko

Hayssa ni qasseka keeththey guye baggara gita gita keeththey des ha keeththazappe ha baggara qasseka mango afukaddonne hara hara mithati deettes qasseka issi naykkades.

Hayssan qasseka kumethara gaammo dunguza woykko gaamma woga may,o qoofera gakkanashin may.idi gasha nayokka sintheradizaaro gaammo may,o mayzidi salpera izati eqqidayssa bessees.

Hayssan qasseka biitta asi wawstini naagizakkonne qasseka biittaza bolla ay ay qommo asi go7ettana koshshizakkonne asata tamarsishi deettes.

hayssa issi meeggi ekkida bessan woykko shaarattidi guulettidi ekkida bessan daro gaxxare asati ba afala may7idinne ba pooxatara mayethiti issi matan shiiqidi be kallo sinthera issidi uttida

hayssan qasseka ee gashshe nayti ba kushe bolla wosha kallo muleyti shiishi oykkidinne maahe iti oykko maahe galba mule nayti gashshe nayti may7di uttin harati guyera eqqi doos

Qodani kehipe dariza maca asatinee atuma asati shiqidine issi besan kuretidi utida ha asatape issi macasy haysa gala'o medho huphe tietada dawus

Hayssan qassika daro asati ha simmidi shiiqidi uttidi diini hayssata sinththen qassi astamaarey eqqidi tamarsishe dizayssanne izeta sinththen haththeti dizayssa bessees.

Daro asati issi kifile giddoni woyikko issi keeththa gidoni shiqi uttidi hara asiyi izeta tamarisishe dishshin tamarishenne akezkikishe dizayisa beyos

caala asati woykko cima asati mayettidi beyssa giigettidi bekallo kushe bolla oyqqidi yiidi muleytikka ba quufe woththidi issi keeththa karen uttidi de7osona.

Daro asati issi bootan shiiqi uttidinne waraqata bolla xaafizayssikka dees qasseka henippe tamarsizayssa ishsiyishe dizayssikka dees qa issi issinotikka uttidi dhiskishe deettis.

Hayssan qasseka issi addadayssi micishenne ba ayfe bolla manaxire wothidinne dunguza qoofe ba huphe bolla woththidayssi mayke oyqidi asas haasayishe dees.

Keehippe cora woykko keehippe daro asati issi kifile giddon woykko dalga kifile giddon shiiqi uttidinne waraqata oyqqidi xaafishenne tamarishe deettes

issi zo7o macasa daara macasayekka keehippe lo7awus hanna qasseka qaala dhoqu ustisizanne kayssa mayke geetettizayssa ba kushen oyqada haasa ashe dizayssa bessees

Hayssan qassikka githa githa shuchchathi keelethidinne issi bolla shiiqidi uththizayssanne ithappe guye baggara aksuume hawulthe woykko beni wode buquray keexeththidizayssa bessees.

Daro maca asati issi keeththa gidon utidine botha qamise muleyiti mayidine ba huphe nam'u so shakidi shakidi yegidi utidi micishe dizayisa beses.

Issi caala keethe daaraha xililo malken qab'ettida woykko tiyettidaa keeththe daari giddofe gashe nay ha wulara ke ishe dizayssanne na'mu gashe nayti wula bolla eqqidayssa beses

Issi keeththa giddon timatimetanne hara hara miishata shiishshidi donotara histidi shunkurtetara histidi kaththanas geegisishe dizayssa hayssan be7oos.

gadey omarsana matidi diza saaten asati keyippe qodan daro asati puda simmidi shuchcha gade giddora issi madadara pude bizayssa bessees

Issi gaashe macasa daara qamise may'ada qasseka gashe borssa hashshe bolla ba'a dashe yaada bomba qaathada duuqashe dizayssa beyoos

Ichachu asati ha simmide eqqidoosona ha asatappe guye baggan qasse maata keethe woykko keze keeththe keexxettidi daro keeththe dizayssa bessees.

Issi aawadayssi woyshan keshay keshettidi dizayssa giddon yiidi harpa woykko apilay dadettiza harpa giddon kire aaththi wothidi daddishe dizayssa bessees

hayssan qasseka solloy izan kessettidi wosettizayssa hayssa qas ukethatinne dumma dumma daabboti uuketikko iza gaathen wosettida masobe geetettizayssi dabettidi giigidi uttides

Issi zaalla giddon woykko zaalla shuchi gohettidi phalqettidi uttidayssa lanqen qoodan gede usuppun giziza attuma asati shiiqidi he suchaza garsen eqqidi de'osona.

issi macase daara gaabe dancada may7i daara sine giddon tukke pentisada qola giigissadanne asatas immana efashe dizay issako

bashe giddon asati katha ho7ethidinne ha kathayka beyishin iti may7 bashe giddon shaayettidayssa masatees hayssa kathayka mishen keehippe mal7izayssa malees

keehippe daro asati duge baggarakka pude baggara giidi uttin izatas giddona xaraphey adussa xaraphey uttidayssanne ha xaraphezaza bolla boncoti hiixettidi dizayssa bessees

hayssa giddon qasseka tani beyishin maatati seehi maatati ekkida bessan gede qasseka gede baggara gita gita sgashshera gita gita mithate deeettes ha mithatappe gede baggara abbay gita abbay deees

Hayti tabbe ishin booththa may'o kumeth hu'era gaththidi gullantidi may7idinne tabe ishin woosa keeththe bizayssa masatidi bishe dizayssanne daro asati dizayssa bessees.

Hayssan qassekae issi haylasho daara ba guyera be naa kessada nam7u haylashoti haaththe giddofe ke7idi ba duuna doya woththidi mitha xapho lanqera ichidi deettes.

hayssan qasseka addenanne macheyra qasseka nam7u naytara hizgidinne issi medho may7o may7di issi kumetha medho may7o may7dinne eqqidi de7osona

Gadey biidi tammanne nam7u saateppe aadhdhiza saate woykko issi saateth matatizassan woykko qammiza saaten daro geleshoti shiiqiti uttidayssa bessees.

Hayssan qassikka arssenaale maddiza asathi oge bolla ke7idi ufayssas guppishe dizayssanne kaamera hiiththoora gidin shiiqidi asati guppishe dizayssa bessees.

Issi awa deyissi galali'o qobbe baa huphe bolla wothidi ossanicha malatesi gadde othzayisa woyiko giyabena massatidi de'esi.qassika hini baggara hara hara macca nayiti betetesi.

Issi addadayssi karetha adde ayfesoora orde ekkidayssi buuchche bolla izas puulonthi dezayssi manaxire wothidi ha simmidi ayfe laalidi eqqides

hayssan qasseka gadhati ekkida bessan mithati aadhdhi aadhi gashe gashe mithati diza bessan koronte shuboy mitha bolla qasheti dizayssanne ha koronte shuboyra diza mithazi kuldidi dizayssa bessee

Hayssan qasseka oosanchati hayssa koronteza duuxida bootan qachi qach giigissiza oosanchati issi medho may'o may'di heedzdzazikka issi medho kumetha may'o may'di eqqi doussona.

Hayssan qasseka koronte pooletinne woykko korontes eqqida birata mixatinne qahane baggara worate qasseka ooratha ogetikka dezayssa be,oos.

Hayssan qassekaee daroe he baggara ha baggara keeththey gita keeththe geexettidi dishin giddon issi addedayssi uttidi komputere xaam7ishe dizayssa bessees.

Hayisani issi kifile gidoni xariphetine duma duma oyideti shiqidi tutidosona habesazani asegizazi dena kethazi mela badodes

Issi caala aya dara ba qoodhdhe bolla sharbbe yegada waraqata bolla xafashshe woyikko mazagabashshe dizayissa besses harati qase izi sinthara eqidi doosona

Issi kifille giddon asati shiiqidinne ta beyishin may7o sikishe dizaaza masatetes ha asatappeka issi macasaya booththa qamise may7ada gede simmada eqqada dawusa

hayssa keshay kesheti uttin hkeshaza gaastera qasseka mithi toketidi methaza haythey qasseka qanxettidi qanxettidi hayssa ciisha masatidi kehippe beyanas lo7idi uttidis

Issi aawadayssi xaraphe bolla ba kushe wochchidi pude xeellishe dees qasseka henira heedzdzu asati ha simmidi aawaza mata simmidi eqqidi deettes.

Hayssan qasseka shuchchan oothettida oge lanqera gede baggara motoretinne amotoreppe gede baggara qasse gita gita keetxeti dizayssa bessees.

Hayssan qasseka issi kifile giddon daro asati shiiqidinne uttidi pude baggara doosuna qasseka duge baggara diza asati xaafishenne qasse waraqataza giddofe koyettishe dizayssa bessee.

Issi karetha kumetha mayo mayida poliseti shiiqidi issi kifile gidon eqidi dosona hata qase issi awa daysi hara izetape mayidi des

hayssan qasseka kawo oosanchate woykko mabirate woykko koronte qachiza asati may7iza may7o mala may7dayti oge bollappe shubo mabrate duuxxidi woykko koronte duuxi wodhdhidayssa goochishidi

hayssan qasseka issi medho may7o may7ida asati hayssati be ishin poolisetipoolise masatiza asati shiiqidinne issi kipile giddon madadarae uttidayssa bessees

hayssan qasseka daro asati issi kaame lanqen wodhdhidee e hayssa tama adagan hayqqidas denthishe dizayssanne ha baggarakka qasseka issi addey uttidin iza denthishe deettes

Haysan qasikka Ha bagara cishati pudhidi pudhidi salon medho pudhidi daroti detese Ha cishatappe qasikka guye bagara Gita gita kethati woyko poqe ketheti Didaysa besese

ogey oosettidinne giigidi ke7idishin ha ogezas ha baggara qasseka mithi toketidi dolishe dizayssanne ogezappe qas gede baggara gita gita keeththeti dizayssa bessees

Hayssan qasseka issi bessan asati shiiqidinne xaafettida xuufezi arbaminces deiza xidate woga woykko arbamences lo'o loohiso woykko lo'athiza bessa yoote.

hayssan qasseka tan beyishin bulla may7o kumeth mayida addey ha baggara eqqin duge baggara qasse booththara walakka mayo may7ida addey eqqi di din ha asati eqqidi haasayishi du7usonna

ha kipileza giddon qasseka tani beyishin issi kifile giddon daro qommoti woykko suyqe eqati hi daftarati qasseka maxaafatinne hessa hassa malati dizayssa bessees

Hayssan qasseka issi addadayssi bollan kehi wodhdhides qiza guyera issi macasadara ke'ada wursada ke'ada gashe dawus izi guyeraka hara harate pude pooqe bolla ke'ishi deettes.

Hayissan nuni beyishshin kehippe caliza woyikko cimiza pude gaxare asati uttidi utidayissanne qase hani bagara kehippe cimiza away galali"o kobe oyqid des

Keehi caalidonne cimidi ekida asati ha somidi madadara woykon zuureta uttin henira issi addeday eqidi izetas hasayoshe dees.

Hanini qassekka nam'u gashshe na'ayiththa be'os ha gashe nayitheppe ha bagara dizza nayithas dunay issi bagara qanxetidaysanne qassekka ba huppe bollan boththaba woththidaga be'os.

issi gita keeththe karen daro asati shiiqidinne laxana mulaytikka may7dinne dumma dumma asati qasseka naakka ba idi dizayti deettes suro gixxinaytikka qamese may7idaytikka deettes

hayssan issi ukethi woykko daabbey uketidi yiin oyddu attuma asati shiiqidi issi mashshan ha daabiyo bathishe dizayssanne

hayssan qassekae daro asati oge bollara ha simnu diyishe dizayssanne ha asati qasse issi medho ykko zo7o medho oyqqida shurame bollara maydinne macatikka attumatikka issi medho maydi geettes

issi ayodara karetha aarise aayodara karetharanne booththara walakettida may7o may7idara uttada ha7i wodey ehida komputere geetettizayssa xam7ashe izadizayssa bessees

issi addadayssi booththaranne karetha walaka koote maydinne iza guyera gede beyishin haaththey gendan kumidi dizayssanne qasseka addeza ayfe manaxirey dizayss beyette

hayssan qasseka keehi orde asati woykko modhida asati kawo oosanchati gita gita asati shiiqidinne issi keeththa matara ha simmidi eqqidi dizayssa bessees

Hayssan qasseka daro asati shiiqidi ukethi uuketidi yiidi xalapheza bolla wothettin ha ukethaza oyddu asati issi mashan oykkidi batishe dizayssa beyoos

Issi caala woykko pulumi da'aaway keehippe caallida'aaway saketidiyin issi haakime dayssi aawoza hargeza koyishe dizayssa bessees haaddeyka akimey zo'o medho may'o may'des.

Issi addadayssi doomati iza bollara laaggishe hamotiza oyde masatizayssa bolla uttidinne ba kushen narpe cadisishe dizayssa besseeszibea.

asati shiiqidinne booththa may7o may7ida asati issi macasys woraqata immidi oykki eqqidosona ha asata sinthen gita daabuy uuketidi woykko ugethi uuketidi xaaraphe bolla dees

Hayissa nu derre gammo dunuguza mayidda assati qobbeka bagayi wothishini, issipe shiqidi issi bessani haa simidi eqidi deyisa bessesi.

Haysan kaseka dembati woyko keehipe lo'i ekiza oge beses ha ogezape gede gede neni be'ishin issi ade de'iyasi bootha mayo bolara mayidaysi gede bishe dizaysane kase izape gede bagan mithati dizaysa be'os.

Caala caala woyko Gita Gita kawo osancha asati shiqidinne issi Zuma bolla eqid garsera duge nu xelishn worat ekida besan eqid be kushe bolla denthi eqida.

Nam''u bagarakka ogeyi de'es.giddorakka qasekka korontte poleyi eqqidda eqiza ogeyi dees.haa gido ogeyi bolla qasi matatikka doliddi dosona .qasekka gede bagara miththi betees.

Hayisan qasika issi oge dalga oge dishin ha ogeppe qasi hini bagara kethayi betes ketheppe qasi pude bagara xidde getetida mithayi betes

Oge oothanas iiretidi woyko maashinera liqetidi giigida shuchati issi besan yidi koletidi woyko dooreti dizaysa beses.

Hayssan qassika issi keeththaa wula bolla aththuma na7ithi woykko deeko so deeka hu7e giigissida addeza sunththi xaafeththidi aththuma na7itha hu7e giigissos giidi xaafeththi dees.

Daro asati garsera botha mayonne bolara qase dunguzata gamo dunguzata woyko hara hara botha koteta mayida asati issi oge kumidi ha simidi yishe detes.

Hayssan qasseka asa caaniza gita baase geetettiza woykko gita makidazi woykko kaamey gede simidi eqides qasseka iza lanqera hara hara gita gita keetheti de'sona.

keehippe daro asati ushacha baggaraka adirsa baggarakka kaameti dishin hekametappe qas gede baggarakka keeththetishin giddo ogezara ha simmidi daro asati yishe deettes.

issi dembattidi ekkida bessan ee hayssa makinas binzile woykko naftay bayzettiza bessa masatizasora issi adde gede aadhdhidi bishe dees

hayssan qasse tani beyi shin puutati toketidinne dolidi hara bessan shodetidi toketathas gakkidaytinne qasseka guye baggara dizayti buro toketidi haaththa ushshanas buuxa mayzidi woththidayssa bessees

Isi booththaranne karetha walakka keexettida keeththe woykko qalame medho oykkida keeththe keexxeti dishin ha keeththey karen qasseka soo kaame woykko soo asi bicha laaggiza kaame deees

Hayssan qasseka nam'u baggara ogey oosettididi ha nam'u ogezarakka asikka toora hamottiza ogeenne kaameykka hanottiza ogee qas giddora qasseka korontey poo'iza ogeykka oosettidi dees.

hayssan qassika tani beyishiniee nam7u attuma asati woykko nam7u addeti issi medho koote may7di garsara booththo bollara zo7o gididayssa may7in izappe guye baggara dizayssi qa salo medho may7di dees

hayssan qasseka dalga oge giddon dees dalga ogezappe gede baggan qasse zo7o medho qalamen keexettida keeththeynne garsara booththa medho oykkida keeththey deees

hayssan qasseka7e issi kaamee bolla qorqoro izati caanishe dizayssanne hayssafe kaase gede baggara qada mithi zilla mith dizayssa bessishe dees

Goodan gede usuppuna gediza attuma asatinne issi maca asa daara giddon eqqadus qasseka haytikka mule may'idayssi gaammo dunguza may'o may' dide osona.

Hayssan qasse ka7e caalida asati woykko kawo ooshanchati buleytikka dunguza gammo dungusa may7dinne shiiqidi ha simmidi eqqidoosona issi addey izetas yootishe dees.

Hayisan qaseka nu be'ishin hezu asati betes hige kethan woyiko piride kethan othiza asati isson utizasata hasa'isidi qala gelisishe de'es

Hayssan qasseka daro pooliseti woykko dere naagizayti issipetethan ke7idi oge bolla ha simmidi yizaysanne sinthara dizaysanne bandira mayidi dees.

Hanininqasek ata be'ishn tamarid wursida asati tamare wursida asiy mayiza mayoza woyko anjo mayoza mayid mule asati be kushe denthid qala caaqi gelishe dizaysa beses

Hayisan qasika tani be,ishin issi ade huphe bo,ati ekizayisi gidora be ayife bolla manaxire wotidi ba sinthan woraqata nne iskibirto wotidi utidi dizayisa beses

Haysssn qasse taan be'shshim issi kiffilen ayko assi gizzsyssi denna harpeetine oydeti duma duma hara mishshati deetes assi deena

Asati issi kilaase giddon woykko issi kifile giddon shiiki uttidi gede simmidi muleyti uttin qasseka heedzdza gidiza asati ha simmi uttidi izeta tamarsishe deettes.

hayssan qasseka oyddu attuma asati ha simmidi eqqido osona ha simmidi eqqidi nam7ati wanca woykko be tamaridi wursidi xooni ekkida wanca oykkidinne be waraqata ha bessishe deettes

hayssa misilezan qasse nuni be'ishine hayssa puddeha tophiya pooliseta waanna armay laxafettidi woykko oykketidi dizayssa besses

Daro asati issi kifile giddon shiiki uttidinnee issi asay tamarsishen mulaytikka akeekidi akeekan uttidi siyishenne tamarishe deettes

hayssan qasseka issi as iita ooththidi woykko wanjale ooththidinne ha ooththida addezi nam7u kusheza goyera aaththidinne biratan qashettidi dizayssa beyoos

Hayssan qasseka daro asati tamari wursidi anjatishe dizayssanne anjetetha may7o may7di dizayssan qasseka izeta soo asati shiiqi yiidi ufayssan izeta anjeshishe dizayssa bessees.

Hayisan qasika daro asati shiqidi hathe izara athanas hathe oge bokishe dizayisanne daro polisetika izatara madetizayisa besees

Haysan qaseka urqatida hathe adhidi bizaysa lanqera daro ita burati shiqidi dizaysa ha hathe matappe ha burazanne ha itaza asati shiqidi kesishe detes.

hayssan oge bollan issi kaame daara yashe dawus hakaamey sintherakka qasse issi aaya daara galal7omedho shurabe may7ada ha simmada eqqada dizaaro bessees

hayssan qasseka ha baggara ciishsha masatiza mithi dolishe dizayssanne ha mithappe sinthe baggara gede kamera iita qoshashata caanidi bizayssanne iza baggara qase keeththey dees

hayssan qasseka heedzdzu asati gita gita shuchcha tookkidi oge bollappe bizayssanne izatappe qas guye baggara hara hara asati ogeza giigissishe woykko buura pixishe dizayti deettes

Asati oge bollappe buurata iitata shiishshidinne hare gaaren caanidi bizayssanne addezi hareza qasseka maaddanas sugishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka mitha haytheti qolettidi qolettidi gidayssa daro asati shiiqidi ha mitha haytheza pittishe dizayssanne ha asata giddon issi aaya daro daara beettizayssa bessees

Daro asati shiiqidinneee olla bookkishe dizayssanne ha asatappe guye baggara dizayti qasse daro buurata pittidi pittidi kessishe dizayssa hayssi bessise dees.

Heni bagara gashshe macasi dawus. Ha bagara qase pulumida adde dayssi utidi nam''atika maccasiyo gidinkka kompitere giddon zami'ishshe dettes.

Daro asati woykko qoodan gede laapun gidiza asate eqqididosona ha asatappeka ha baggara heedzdzu macasatinne gede baggara oyddu attuma nayti dishin ha asatappe issi noozi izeta tamarsishe dees.

Kihippe gitta gitta assati shiqiddi dunguzza shashe beqqodherra yegiddi issi maccassiya behuphen zo77o qallame ti77etidarra sikke xam77ashe daws.

Hayisan qaseka issi ayo de'ara huphe gathada botha mayo qamise mayada ba huphe dadetada woy dadada ha bagara qaseka karetha Mayo ma'di awara hasa'ashe de'awus

Issi aawadayssi ee zo7o qoofe be huphe bolla woththidayssi booththanne kareethae walakka mayo mayidi eqqidinne ba hadirssa kushe bolla denthidi asas hasa7ishi dees.

issi karetha aawadayssi hu7e guuth bo7atanatho giidi ekkidayssi badalay toketidi dolishe dizayssa giddon eqqidi ha simmidi haasayishe dizayssanne ha awaza guyera mithi dees

hayssaza bolla qasseka ee tani beyishin kamera asati caanettidinne ha simmidi yishe deettes sintheeri bolla asi beettenna gueri bolla daro asi beettes

Daro warsati woykko odddu asati ha bagkanihidi issi xaraphe matan shiiqidi uttidinne ba sinthan issi caash ciishsha ciishsha oykqidinne miicishe de'eettes.

Hayssan qasseka galal okumetha may'o may'idape kuwaase kaasantha naadayssi qasseka zo'o may'idayssaza toho bollafe kuwaaseza ekkishe dees.

badalay zerettidinne dolishe dizayssa giddon daro asati shiiqidinne ha badanasa giddon eqqidi geda simmidi addezi malatisiza ubboota be ishe deeta

Issi kifile gidon issi mac'ashiya konpitere sinthen uttada dishin issi c'ala awa daysi yidi izi sinthan eqidi izo hasa'isishe dizaysa beses.

Issi daynna dayssi ba oyde bolla uttidinne asatas be qofo aaththishinne haasayishe dizayssanne ha addeza sinthera qasse gashe bandirati uttidi dizayssa bessees.

kawo oosancha asati hayssan issi bessan woykko issi madireke galsen yiidi uttidinne bees bees dumma dumma iskibirto oykkidi xaafishi deettis

issi macas daaray maadirike bolla kesara eqqadanne be qoodhera worqe nam7u mesqele worqeranne haratara aathi daara mayke oyqa eqqada haasa ashe dawu

issiso giddon ee daro asati shiiqidi eqqi dideosona qa issi ha baggara diza asaz addedayssi uttidi qoppishe dees qase issi noosi gede simmi uttidi izetas haasayishe dees

hayssan qasseka daro asati shiiqidinne maatati ekkida bolla keehippe cilili ekkida bessa shiiqidi guyerakka maca asata sinthera attuma asata giidi eqqidi deettes

Keehippe daro asati shiiqidi ha simmidi eqqidoosona ha asataka misile bessin ha asati misile beyishinne garamettishe dizayssa beyoos.

Hayssan qasseka qoodan gede usuptunappe laapunappe dariza asati qas henira habagga simmi eqqidayti oyddu asati de'ishin qasse ha baggara gede simmidi addezi hasayizayssa siyishe deettes.

issi keeththa giddon goye baggara daro asati doosona sintha baggara yiidi qasseka heedzdzu asati eqqidi doosona ha heedzdzu asatappe issoy salo meno kumetha may7o maydes haratikka karetha kumetha may7o may7ida

Issi asa woyko salanetetha nagizays haysa polise getetizays ha simid dinixe gitasiza musha haysa maygirapone woyko haysa hara misha oykid..

ha baggara awappe kuwa gididi ashshiza mithaya toketada dolashe dawus, qasseka gede baggara makinati issi mata shiiqidinne zuurera eqqidayssa besse

Hayssan qasseka poolisetas alafe gididayssi uttidinne mayke be duuna bolla woththidinne manaxire qass be ayfe bolla woththidi asatas haasayishi dees.

Issi dere naagizayss woykko nu qaalara poolise geetettizayssi ha simmidi eqqidi ba huphe bolla salo mala qoofe wothidi dimxe woykko qaala dhoqathiza massara oyqqi eqqides.

Issi orde addedaysi ayfesoy orde ekkida addedayssi poolisey ha simmidi eqqidinne iza sinthenka daroqo daro oyte gidiza mayketi tokketin hasayishi dees.

Ee nam'u kawo oosanchati woykko pooliseti uttidi xaafishe ha baggara deettes qasseka issi nozi poolise may'o woykko poolise may'o mayontayssi dees.

Issi kifile giddon keehippe daro asati shiiqidi uttida ha asata giddofe issi addey ayfe laallidinne booththa may'o may'di huphey izas bo'attidi wurida addey utti dees.

Hayssan qassekka gita gita maccakka giddinkka attuma asayi shiiqidinne dungguza sharbbe be qoodhe bolla muleytti woththidi ha simmidi eqqidi dizayssa bessishe de7eesi.

Keeh cimid cimid woyko calid ekida asat shiqid be kalota aykoya be kushen oykidayt dunguza mayota mayid utid de'osona

Issi ayo dara ha simada xelashe pandira woyko nu dere tophiya pandira laqen eqada garsera karetha shurabe mayidara ha simada micashe daws

Haysan Qaseka issi matati Ekida Besan Mitha garden Shiqidi Daro Ayeti Be naytarnaytara hisgidi utidi Dizaysane Gede Awa bagan dizayti Qaseka jantila be huphen Bolla Oykidi utidosona

Hayisan qaseka gitta gitta disite gidoni qodhey qaxidi gigin ha qodheza manikara ekidi ekidi izeti sane gidoni athishe dizaysa beses

Haysan qaseka daro asati woyko ichachu asati ha simidi mitha bola utidi ha simidi isoy micishe dizaysa beses

Issi zo'o macashi daara qoodhe guutha worse aathada karetha koote mayada ba hu'e qase tokosisada shakada nam'u so yegada ha dumasa daws.

Issi caala awa dayissi izeta guyera mata keththeyi kexxetti dizayiss betishshinn haa simidinne uttidi daro asasi

Haysan qaseka Daro asati issi kifile gidon shiiqidi utidi issi asappe hasa'etiza yoho siyishe dizaysanne izeta sinthani haatheyi hayilandera dizaysa beses.

hayssan qasseka yeeho sohon asati shiiqidinne kehippe azanidi yeekkishe dizayssanne daro asati ayipunixishe dizayssa bessishe dees

Hayssan qasseka daro asati yiidi zayteynne sukari issi bolla ashshagetidi uttidayssa ekkanas yiidi salfera salfera izeti eqqidayssanne ha asati gita gita asata gididayssa beyoos.

keehippee dariza asati issi kifile gitton shiikidi nam7u heedzdzu kifileta issi bolla shiishshidi issi addey tamarsishe dizayssanne xaafishe izati dizayssa bessee

daro macasatinne issi adde as dayssi daro qommo bayndirati soxutidi diza bessan issi kepilen geli eqqidi be kushe bolla denthidi qaala caaqo gelishe deettes

hayssan qass gita gita asati shiiqidi uttidi ba sinthen haylandera haaththe woththidi de ishin issi cima aawa dayssi hani baggara karetha may7o ma7idi xaafishi dees

Hayssan qasseka he ha woden asi doommidayssayssa mitha gaaththan woykko saaxine mala giddon mathati shiiqidi shida shidana mala asati giigissi woththida matha kootheti dee

nam7u maca asati issiniya orde issiniya lee7e giiti tiyayti ha baggara dizaara kumetha qamise booththa qamise mayada qasseka ha baggara dizaara salo medho qamise garsera mayada dawus

Keehippe daro asati ayssan shiiqidinne maaran uttidayssanne haasatappe guye baggara mithati muuzetinne dumma dumma ciishati dizayssa bessees.

keehippe daro asati shiiqidinne issi mitha garse woykko issi keeththa garsen iazi giza woykko itophiya zal7e banke gizayssa oyqqidi eqqidoosa

daro asati shiiqidinne issi kifile giddon woykko issi keeththa giddon waraqata ba kushen woykko dawutare ba kushen oyqqidinne tamarishi dizayssanne xaafishi dizayssa bessees

Hayssan qasseka daro asay shiiqidi dees daro asay shiiqidi dishin qasseka gede baggara gita keeththey dees gita keeththey dizayssa lanqera daro asay qoodan keehi daro shiiqidi dees.

Hayssan qasseka qoodan gede oyto gidida adde heedzdzu addetinne issi macasiyadara ha simmidi uttidi issi aawezi qasseka izeta suntzu xaafish dees.

issi kuwaase meeda giddon kuwaase kaasanchati kuwaase kaa7ishe dizayssanne kuwaase naaganchay henira eqqidi dizayssa bessees.

tekeehippe daro asati woykko gita gita caala asati shiiqidinne issi bessan gede simmidi eqqidayssanne ha asati qasseka asataspe sinthe baggara karethaa

Hayssan qasseka daroti para togidi gondallenne xambaro hara haramisheta ba kushin oykkidi deettis hayssanka xaafetti dayssi hashuhu ulo'o hayssa naganchata gallas giidi dees.

Issi miththa garissen shiqqiddi kehi Daro asati shiqqid miththayi garissanni awappe atanas shiqqiddi kuwa giddon uttidayisane issinozzi qasi boththu mayidayissa uttidayissa be'os.

Hayissan qasekka Issi keeththa gidonn woyikko issi suqe gidon daro kaththa ayifeti woykko daro ayifa ayifeti shiqidi issi bolla doret dizayssanne qas iza gidoppe bettes muzzey

daro maca asati shiiqidinne hayssa teknolojey ehidayssa hassa komputere geetettizayssa ehidi xam7ishenne iza giddofe tamarishe dizayssanne harati harati eqqidayssa

Ha bessazi ta beyishen giya masates, ayssi giikko ha baggara daro may7oti micetidi bayzettishe deettes heni baggara qasseka dumma dumma miisheti issi bolla shiiqidi bayzettishe deettes.

hayssan qasseka daro asati woykko oyddu asati shiiqi uttidi telebizine giddon kuwaase nayti kaa7izayssa shiiqidi uttidi beyishe dizayssanne issi awozi qasse keehippe ufayettishe dizayssa

Issi kaame daara bashe oge bollan eqqin daro asati wurqetidi hakami giddo gelizayssanne bollara daro negere iza caanada bizayssa bessishe dizayssako

Hayssan qasseka issi macaso daarannen issi aawa dayssi issi matara uttida harara asatikka gede guye baggara uttidi deettes ha aawaza kushenka waraqatay idees macasiyakka izeta matanu

Keehippe qoodan dariza asati qasseka heedzdzufe oyddufe dariza kameti yehidi issi bessan shiiqi eqqidi asata ba giddofe wothishe dizayssa beyoos.

Hayssan qasseka ha baggara boorati ayikkoti daredi beettiza bessan. Qasse gede baggara daro keeththeti suyqqetinne dumma dumma miishati dizaa soni asati daro asati shiiqidi deettes.

issi aayo daara salo medho oykko salo medho oykkida shaashe ba huphen qaccidaara asati hara asati wula doyidi gede gelidi bishe dishin wula penge bolla eqqadawus

hayssan qasseka hani bagganka asati uttidi deettes heni bagganka qase woratti ekkida aso woykko daro mithati guyera diza son gaden wodhidi daro asati utti di deettes ha baggarakka hessatho

Haysan qaseka tan be'ishin daro asati wolaytatho duguza mayididaysat matati ekida besan shiqidinne sinthera dizayti utin guyera dizayti eqidi de'osona

Haysan qaseka issi kuwase dara hathe wodhin qaseka adey kalo ke'idinne hathzan gidon wayn'ishenne ha kuwaseyo oykana ha gede simidi bishe des

Hayisan qaseka issi zumatidi woyiko apotidi ekiza besan asati shiqidine hathi bollara pusis gidi gogidason shiqidi botha shurabe ma'idaysati kushe hisgidi eqides

Issi buchana na'a deyis ba ayipe bolla manaxire wothizayis ha simidi eqidi guyera qa daro macati atuma asati shiqidi eqidi micishe do'sona

Issi gaxxare keeththe woykko mataa keeththe geetettiza keeththey lanqera badhdhite geetettiza miththi dizayssa lanqen daro asati shiiqidinne ha keeththey lanqen eqqidi dizayssa besses.

Issi woratti ekkida bessara booththa may7o may7ida asati guyenne sintha maara naagidi pudetha kezidi yishe dizayssanne issi sinthera dizadey guupe oyqqidayssa bessees

Issi macasi daara haaththa giddon haaththaza giddon waynna7ashe dizaaronne ha macasiya keehippe zo7o gididayssanne maccasey ayfen manaxxirey dees.

issi macasi daara ba huphe nam'uso shaakada duge qolada issi mitha woykko issi lo'iza mitha bolla uttada micashe haa be'ashe dawus.

issi addera macara giidi mitha garsen mithafe ootettiza oydo bolla uttidonne nam7atikka ha simmidi ufettidi miicish diizayssa bessees

hayssan qasseka e issi wuratti ekkida woykko zumati ekkida bessan xiidda geetettiza mithi issisora toketidinne dolodi dizayssa zhillidi dizayssa bessees

Daro asati shiiqidinne issi zuurera eqqidi macatinne attuma nayti walaketidi issi dhoqa bessan eqqidi dizayssanne izata guyera kase haaththey beettees.

issi guye baggara worattidinne woykko daro gita gita mixati daridi bidiza bessan keehippe dariza asate shiiqidi uttidaytikka eqqidayssi giidi bandira ba giddon oyqqidi eqqidoosona

issi macasi daariya issi keeththe poloshitera keexxettida keeththe gersen uttada booththu laxana masatiza may7o may7ada garsera zo7o may7o may7ada utta ha xeellashe

issi maata keeththe woykko buuxa keeththey dawus ha buuxa keeththe be guye baggara gita gita tamareso masatiza qorqoro keeththeti deettes ha keeththezas ha baggara qa maatati yillatidi beettoson

Assathi shiqidi issi bessan uttidi dossona. Ha assatha gidope issi adde diysi be kushe adde bolla wothi eqidi gede simidi xelishe dess harathika qasse dossona.

Issi caalida keeththey karen asi oyde kessi wothidinne maca asati azzanidinne laxana maydi kushe idimmidi idimmidi uttidayssa bessees.

Asati hayssan uttidinne komputere giigissishe dizayssanne qasseka nam7u attuma asati guyera eqqidi izati ooththizayssasa xleellishe dettes.

Hayssan qasseka issi adde dayssi komputere xam'ishe dishin qasseka iza matara oyddu attuma asate woykko aawati shiiqidinne be ishe deettis.

hayssan qasseka tamare nayti tamareso higgenne tamareso danbe may7o may7idi wolko tamareso woga may7o may7idayti shiiqidi yiidi eqqidi nam7u asata xeellishe deettis

Hayssan qasseka tani beyishin daro asati ha simmidi eqqidayssanne ha asata giddone bica shurabe woykko galal'o shurabe may'ida addey giddon eqqi dees.

Tamare nayti ha baggara yiidi issi baggara shiiqidi issi matan eqqidi dishin qasseka nam7u asati izata suntha xaafishe dizayssanne addezi ha xeellishe dizayssa.

hayssan qasseka issi addey heeni baggara uttidi nayta xaafidi mazagabishe dees qasseka nayti shiiqidi nam'u salpen shiiqidi be tara naagishe dizayssa beyoos

daro caalidanne woykko cimmida asati shiiqidi salfen duge simmidi bishe dizayssanne ha asatappe gede guye baggara keeththatinne mithati woykko uuthati dizayssa bessees

hayssan qasseka daro asati henera haa yidi shiiqidi salfetidi dishin qasseka gaden uttiza asati kompiteren waraqata kessedi kessete izetas immishe dezayssa bessidees

Tamare nayti woykko gashe tamare nayte wessa ziqqa kifilen tamarishe diza nayti tamareso woganne danbe may'o may'dinne be daftara kushe bolla oyqqidi salpettidi eqqi do'osona.

Tophphiyan eretida woththanchati hayssan nam'atika issoy gemechu issiney sunththi daaro bettenara dara woththanchati shiqqi uutidayssa beses.

Hayisan qaseka ku'ase kasanichati ka'ishe deyisane sinithara diza na'azi kehipe ku'aseza ekidi bishe dizaysanee guyera dizays qasika na'azape ku'ase ekanawu marishetidayisa be'os

Haysan qaseka mac'a nayti kuwase kasanchati ka'ishe dizaysane izati meda gidon ka'ishin izetappe guye bagara utidi izeta be'ida be'za sati daroti de'izaysa beses.

Hayssan qasseka laappun kuxxurenne nami'u kuxxure haratikka hara hara kuxxure oykkida kuwase kaasanchchati meeda giddon dizayssanne nami'ati qasse pude kezidi bizayssako.

Hayssan qasseka kuwaase kaasanchati issi meeda giddon deettes hayta giddofe issi qasseka booththa kumetha may'o may'idayssi kuwaaseza dhiqishenne kuwaaseza kaa'ishe dizayssa bessies.

Issi adussa macasadaara zilla may7o kumet may7idaara ba huphe bolla booththa qace qachi daaraee ha simmada eqqin izis mule asati abeebata shiishi diimmishi deettis

Kowaase kaasanchati kowaase medandishin hayti qasseka kaa7iso edishin salo medho mayda kowaase kaasanchati issa issara idimettidi waassishi dizayssa bessees

Hayssi qasseka tophiyan erettida wothancha hayssa qenanisa beqqele geetettiza woanchazi woxxishe daaburdi dizaya hayssa bolla bessees

Issi kuwaasi kaassiza bitane dayssi eqqidi mayke ba kushen oyqqidi izeta ba qofo aaththishe dizayssanne kaassanchati heni baggara ha simmidi giigetishe dizayssa bessees.

kuwaasey kaa'ettiza bale giddon woykko kuwaasey kaa7ettiza meda giddon kuwaase kaasanchati gide qoodan taybikko usupuna gakkiza kaasanchate ha misile giddon beette.

hayssan qasseka daro asati bollara issi medho oykkida may7o may7di woykko salo medho oykkida may7o may7di garsera qasseka zilla sore gixidi dizayssa

Hayssan qasseka macatinne attuma naytiee bolla hoo'ethiza isporte geetettizayssa ooththishinne hayssa isporteza gonte be kushin aaththididizayssa bessees

Issi kuwaase kaa'ettiza ollan woykko demman woykko meedan macanayti shiiqidi kuwaase kaa'ishe dizayssanne he baggara ha baggara eqqidi daynnati dizayssa bessees.

Kowaasey ka7ettiza bale giddon issi naadayssi woxxishe dizayssanne henera qasse daro kaasanchati woxxishe iza guyera dizayssa bessees.

kuwaase kaasanchata nam7u naytikka gididi issoy huphey qalameykka zo7o medho qasse i mayda may7oykka zo7o medho issoy qasseka salo medho may7o may7di nam7u tammana nam7u quxife may7i dees.

hayssan qasseka kuwaase kahasanchati ha baggara gedekka dhiqize kuwaase dhiqishe diza naazi zo'o mayo kumeth mayideyssakko qasseka he baggara ha dhiqizayssazi booththa mayidayssakko

qoodan keehippe daro asate issi bessa shiiqidi issi keeththa giddon daro asati uttidayssanne ha asati beyishinne woykko telebizhinen isporte beyizayssa woykko kaasse beyizayssa malatees

Hannin qasseka kuwaasey ka7ettida kaa7ettiza bale giddon issi macasadara kuwaase gooley gelenta mala naagizara kuwaaseza oyqada gede iccashe dawus.

Haysani qasika e issi awa dayis madireke bolla kezidi haasa'ishe dishin qaseka harati e ha bagara utidi awoza siyishe dizayisa beses.

dumma dumma qommo hayssa irsase geetettizayti woykko xaafizae miishati iskirto gidinka dumma dumma ba medho medho oykkidayti issi bolla daradaretidi deettis

biittafe oosettiza miisheta oykko hayssa otota keretanne dumma dumma hara miisheta biittafe ooththiza asati ooththidi giigissidi qase haratakka ooththanas micidi woththida

Hayssan qasikka giita giita asati sinthera adhidi yishe de'etes.qasi giddora otho mayo mayida asati woyko galal'o mayida asati izeta giddon wakaketidi issipe yishe de'etes.

Issi dalga oge giddon booththanne kareththa medho oykkida kaamiya ha simmada yashe dizaysanne izippe guye baggara miththati dizayssi beettees.

Haysan qaseka hedzu tohon hamutiza hano bajajo getetiza kamey basa mala oge bollara guyeraka sinthera yishe dizaysane qas ogezika kehippe lo'izaysako

Haysan qaseka bootha paray gaare woyko para gare getetizaysi parazi konkopetide , boxaletidinne gare guyera qachetidi Desi.

hayssan qasseka daro asati oge bollara ha simmideyishin qasseka bollara galal7o medho medho maay7ida asate izata giddon aadhdhi aadhdhide eqqidiyishe dizayssa bessees

hannin qasseka nam7u attuma asati woykko nam7u paanthati yiidi guyera kaamiyo doydi izi aasa qommo izeta giddofe woykko deysha masatizayssa kessishe deettes

Hayssan qasseka asa caaniza kaamethi ee issi madadara goye sinththa maara kaallidi haa simmidi guye gaso gede ichacha gidizaythi yishe dizayssa bessees.

daro asati shiiqidi gadeppe biitta bookkish dizayssanne qasseka biittaza lanqeppe mitha goydi goydi xaphora kessidi kessidi izeti yeggidayssa bessees

hayssan qasseka dalga ogera woykko asfalte giddora keeththa giddon diza aspaltenra asati shanta goochchidi goochchidi ha bizaykka gede bizaykka bishe dees

dera naagiza pooliseti shiiqidinne kaameti issi madadara zuurera salafettidi dizayssa giddon issi issi kaame giddon issi poolisey eqqidayssa bessees

Hayssan qasseka daro kaameti shiiqidinne salpettidi uttidayssa bessees qasse issi baggara benziney deenna nawtay deenna giza xuufey xaafettidi dizayssa bessees

hayssan qasseka issi keshetidi diza bessan ehidi heedzdzu kaameta woykko daro asa oykkiza kaameti heedzdzatikka heedzdzu bessara uttidi deosona

hayssan qasseka gita kaame dayssi izi aaza qommo iqa caanidi bollara afila mayzidi qachi efizayssanne ha kamezas guyera qaseka daro heedzdzu asati gede bishe dizayssa bessee

Hayssan qasseka7e issi keeththa karen hanno biskilite geetettizaaro nam7u tohura beetettizaaro binzile woykko hara hara miisha koyonta mela laagetizaara dizayssa bessee.

Hayssan qasseka dere gish olettiza nayti woykko ba makina giddon hayta makalakaya geetettizayti asa gish giidi asa dhassa bolla olettizayti makinara yiishi deettii.

issi katama giddon keehipe lo'iza addebaabbaye dizayssanne haynno addebaabayey giddon ha baggara heedzdzu asati karetha mayo mayidayti gede simmidi eqqidi deettes

Issi caala aawadayssi oge lanqera qase daro mithati dizayssa hamitha lanqera biskilite zilla medho oykkida biskilite laaggidi ha simmidi yishe dee.

hayssan qasseka zo7o medhonne bollara qasseka galal7o medho oykqida kaame gede simmidi sinthanne guye maara uttide dizassako.

dalga ogera gita kaami asata caaniza kaami ha simmidi yishe dizayssanne ha kameza guye baggara cimmida keeththe dizayssa bessees

Issi Gita keethe gido oydeti mithape oothetidaytine qaseka abebati issi amsane masatiza eqa giddon dolishe dizaysane ha keethezi kehippe lo'ishe dizaysa be'os

Issi kifile giddon issi adde dayss karetha mayo kumeth mayidinne ha simmidiqqides iza lanqera qasseka pude baggara issi indodaara ba huphe laxa nam gaththada dawus

keehippe cora asati issi bessan shiiqidi uttida ha asatakka qasseka gede baggarakka ha baggarakka gidin guye baggara shiiqidi asati poto denthishe dizayssanne ha asatan qasse issi addezi zo'o

Kehippe daro assathi shiqidi issi keththe gidon hayssa nu wode ehida kompitherezza woykko hayssa mashinezan daro assathi izza gidon xapishe dizayssanne qasse gede xelishe dizzayssakko.

hayssa qassea gede haakko bessan nu beyishin tamaraso malay keexxettidi dees hayssa tamarasos keexxettidi diza karen qasseka mithati lo7ethidi gashera gashera dolididizayti deettes

issi dalga bessay beettees dalga shuchchatedinne hessa xuratti ekkida bessara issi addey ha simmide yishe dees qa addezappe gede baggara daro keeththeti beettosona

hayssan kasseka gita keexey keexettidi hayssa kaame laaggiza asati iza giddon tamariza keeththey keexeti uttin iza bollaka xaafettidi manjay piqadey keizaso giidi xaafettidayssi dees

isse kifile giddon daro asati shiiqi uttidi xaraphe be sinthen woththidi tamarishe dizayssanne ha baggara qasseka hara astamare tamarsishe dizayssa bessees

hayssan qasseka gasha nayti woykko maca nayti shiiqidinne issi madho shurabe maydinne garsara qasse qamise dancidi hayssa kontha woga mayo may7di dizayssa bessee

Hayssan qasseka issi kifile giddon issi astamarey saleda bolla eqqidi tamarsi sheddizayssanne tamare nayti hokkidi xaafi sheddizayssa bessees hayssanka qasseka ha guye baggara dizay galal'omaydes.

Issi addadayssi buuche bolla izas puulunth kessi oykkidayssi garserakka gidin bollara booththa may'o mayudayssi issi mithala hanqen ha simmidi uttidi dees.

hayssan tani beyishin aykkoykka baynna woykko tamare nayti baynna kifile tamare nayta kifile gididayssi eretes gido attoshin tamare nayti deettenna

Hayssan qassekae hayssan tani be ishin asatibe dere yeddidi hara dere bizaathu gees shantatan be may'ota shiishshidi ekki yiidi izeti xaafisishe woykko masagabisishe deettes.

Issi aaresa addedayssi koote may7idays woykko booththa koote may7di maatati ekkida bessan ha simmidi qqidides haaddaza guyerakka mithatinne dumma dumma keshati beetosona.

issi mala kumetha mayo ambasadere mayida addey giddora ba aype bolla manaxire wothi dishin izappe qas ushachcha baggada diza aawozikka iza medho kooti mayides

Issi oge gigisiza woyikko oge goyiza kame woyikko ooratha kame dara habesan dizaysanne ha kamesi qase medhozi galal'o medhonne gomata bolla karetha medho.

Issi gitta kammey woyikko ha technology ehida kammey ogeza bolafe woratta dixishshenne oge kesishshe dizayissa ha missiley besishshe des

Asati gashe naytara hisgidi issi shiqidi bottan eqin issi addezi qaseka olla bokishe des he adezika galal'o shurabe mayidi des.

Hayisan qasseka ooratha ogey wora giddora oosettidi dizayssanne ha ogezi qasseka biyishin keehippe xurattidi ekkida bessanne qase mashinazi ogeza giigissishe dizayssa bessees

issi addedaysi uttidi ha simmidi galal7o medho koote bollara may7di garsara qasseka booththara walakka may7o may7di ha simmidi uttidi dees

Hayssan qasseka aafoti ekkida bessara asati ha simmidi yishe dizayssanne hayssan ogezan qasseka iitida ogeza ogeza asati goydi giigissishe dizayssa bessees

issi adde dayssi ha simmidi uttidi dees iza guyera qasseka maashiney oge giigissishi dees ha mashinezappe qasse pude baggara asati biitta goyidi kessishi deetes

Ogey dalga ogey ooththettidi dees ha ogesa giddora gashe nayti heenira kaa7ishe dizayssanne ha baggara qasse gashe naykka hi qagashe naaza lanqera gitati ekkiza naykka eqqidi deettes.

Issi woratti ekkida bessara asati kaamera woykko hayssa nu wodez ehida kaamera gade goydi woykko oge kessishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka wora giddora ogey goyettidinne ke7idi buro goyettidi ke7ishe dizayssanne ha ogezaska ushacha baggarakka ha dirsa baggara worati woykko mithati de7eettes

hayssan qasseka hayssa nu woddez ihida woykko taknolojey ehida kaamera asati ooratha oge medhishenne ha ogeza qasseka kaame zara bookkisishi dizayssa bessees

Issi cala aawa days bomba bolla hokid kushe mecetid ha bombayo uyana gishe dizaysanne qase ha bagaraka hara aaway ha awozatho uyishe dizaysa beses.

Issi macasayanne issi adee asayi nam''attikka boththa qoppe woththidi qasekka issi medhdho sharibbe qodhdhe bolla yegiddi haa xeellidi meecetishshe de'eetes.

Qoodan gede tammaso matattiza asati shiiqidi izi aaza maashshine lanqen be7ishin kaththa gaacciza woxa masatiza maashine lanqen yiidi daro asati eqqidaysa be7oos.

issi macana daara bombay oyddusorakka duuqettiza bessay oosetti didizayssan oyddusozorakka yarkane wothada duuqashe dawus

issi maatatidinne ekkida bessan guutha shuchchara walaketida bessani bombas asati ginben ganabayishe dizayssanne issi addey he bombas oosettizayssaza lanqen eqqidayssa bessees

issi bessane bombay woykko haaththi oosettidi dhoqu gidayssan oosettidi din daro yarkaneta woykko gita nam'u tamu letere oykkiza yarkaneta shiishshidi haaththe duuqishi deettes

Haaththay izara biza tubbuy issi bolla daradarettidi woykko issi bolla doorettidi dishin gede baggara qasseka daro asati iqqidideettes hasatappe ha baggarakka qase shuchchi issi bolla doorettidi dees.

nam7u attuma asati hayssan beettettes ha nam7u attuma asatappe issi nooze pude baggara doyssi surez izas salo medho sure gixidi bollara qasseka booththa koote may7di eqqidi doosonna

Hayssan qasseka gita gita asati yiidi bomba giddon ba kushe mecetishenne ba aype mecetishe dizayssa haratikka qasseka lanqera dizayti halande giddon duuqidi uyishe deettes.

hayssan qaseka kesha giddon keshetidi issi haththay bombadara dishin hessa giddon gashe nayti gelidi ha bombiyo duuqishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka salo medhonne hara zo7oti ekkiza medhon oykkida dunguza may7da asati shiiqidi issi bombay matazi shiiqidi aawa cima dayssi bombay doyin iza lanqe shiiqi meeci sheeqqeda

Hayssan qasseka ee qoddan ichchachu gidiza attuma asati issi bessan shiiqidi eqqidi qaa oyddati izatappe issi medhdho oyqqida may'o bollara may'di de'osona